Abantu ab'enjawulo era ng'abantu bano bayina engeri eyeewuunyisa gye bambaddemu nga batadde ebintu ku mibiri gyabwe nga kw'otadde n'abamu nga bayina bye batadde ku mutwe nga balaga bali mu kubojja omuziki era nga zinakindi abalala bonna balaga bayina nabo ekintu kye bakola.

Abantu ab'enjawulo era ng'abantu bano eno bali ku lukalu lwa nnyanja era ng'ennyanja eno eyina amazzi aganyirira ate era agatambulira ku misinde emikakkamu, ng'era kuliko akulembedde nga mwana muto nga kuliko n'azzeeko nga musajja ng'ayambadde essaati emmyufu nga n'asembye emabega naye muvubuka ayina essaati enzirugavu.

Obumuli obunyirira obulungi era ng'obumuli buno eno buyina langi eya bbululu ng'era kw'otadde n'obuntu obwagala okufaananako ne langi enjeru ng'era waliwo obukoola obutonotono obuyina langi eya kiragala ng'era akamuli akamu kulaga nti kuliko ekiwuka ekikaliko ng'era ekiwuka kino kyagala offaanaganamu n'enjuki.

Akaato era ng'akaato kano eno kaakolebwa mu mbaawo era nga kuliko abantu basatu abakaliko nga omu ayambadde ekkooti nga kuliko n'omwana omuto nga kuliko n'omusajja ayambadde essaati eya langi eya kiragala ng'era emabbali w'akaato kano ku mazzi ge baliko waliyo ebisubi.

Omusajja era ng'omusajja ono ayambadde essaati ey'emikono emiwanvu nga kw'otadde n'empale empanvu ng'era atudde ku kyalaani ng'era awo waliwo n'ebintu ebimulinaanye erudda n'erudda nga kwe kuli ebbaafu nga kwe kuli n'ebintu ebyagala okwefaanaanyirizaako ng'ebisawo oba sinakindi ebiveera.

Akamuli ak'enjawulo era nga akamuli kano eno emabbali waako kalina obuntu obwa ppinka era nga mmakkati gaako waliwo obuntu obulina langi eya kyenvu, era nga kuliko n'ekiwuka ekiri ku buntu buno eno.

Omwala era ng'omwala guno gutambuza amazzi ng'era omwala guno emabbali waagwo waliyo amayumba agaliyo era nga omwala guno eno munda waagwo waliwo ebisubisubi ebyagumeraamerako era nga omwala guno gulagamyemukko ne ku mazzi.

Ekifo eky'enjawulo era ng'ekifo kino eno kirinaanye ennyanja era nga mu nnyanja muno mulimu ebiyinja ebirimu ng'amazzi gajja ne geekuba ku biyinja bino ne gasammuka mu bbanga, ng'era ng'ovudde ku nnyanja eno waliwo n'obuyumba obwazimbibwawo ng'era emabega w'obuyumba buno waliyo n'olusozi.

Amaato era ng'amaato gano gali ku mazzi g'ennyanja. Era ng'amaato gano galina n'abagoba baago abagaliko era nga bali mu kukola bukkubekkube nga balinga abali mu kwetegekera okugenda okuvuba. Era ng'abantu bano eno bonna balaga balina ebintu bye bali mu kukola.

Engalo z'omusajja era ng'engalo zino eno mu bibatu bye mulimu ekyennyanja eky'enjawulo era ng'ekyennyanja kino kyasamye nga kirina ebigirigimba ebirabika okuba nga binyirira era nga kiyina n'engeri gye kitunulamu ey'enjawulo era ng'omusajja ono alinaanye amazzi g'ennyanja.

Ekifo eky'enjawulo era ng'ekifo kino kijjuddemu amayumba ng'era amayumba gano gonna ga kalina nga waliwo ekkubo eryawula amayumba gano eno, ng'era mulimu n'abantu abali mu kutambuliramu ng'era waliwo n'obuntu obwagala okufaananako ng'obutiititi era ng'obuti buno buli emabbali n'emabbali nga buli bubiri nga waliwo n'omusajja abulinaanye.

Ebimuli eby'enjawulo era ng'ebimuli bino eno emabbali gaabyo biyina langi enjeru era nga mmakkati waliwo obuntu obuyina langi eya kyenvu ng'era ekimuli ekimu kiraga waliwo ekiwuka ekikiriko naddala awo ewali langi eya kyenvu.

Ekifo eky'enjawulo era ng'ekifo kino eno waliwo emiti egigenze gyesuuliridde nga waliwo n'ekkubo nga waliwo n'ebizimbe era nga mu bizimbe bino mwe muli n'ebizimbe ebyagala offaanaganako ebya kkalina nga mw'otadde n'ennyumba z'abantu nga waliwo n'emmotoka eyeesimbye ebbali.

Amazzi agali mu kuserengeta era ng'amazzi gano agaserengetera waliwo ebiyinja ebiriwo ng'era n'emabbali waliyo omuddo oguliyo nga kw'otadde n'ebisiko nga byonna biyina amakoola agayina langi eya kiragala ng'era guserengeta guyiwa eno mu mazzi amalala.

Akaato akali ku mazzi g'ennyanja era nga mulimu n'abantu babiri ng'era omu ng'akutte ekintu ekyagala okwefaananyirizaako omuggo ng'era akaato kano kasemberedde ebiddoddo ebiyina langi eya kiragala nga n'amazzi gano malungi era nga galabika bulungi.

Akakubo ak'ettaka era ng'akubo kano eno emabbali n'emabbali waliyo ebisikosiko nga kw'otadde n'omuddo ng'era biyina langi ya kiragala nga mu maaso w'akakakubo kano eno waliyo amayumba agaliyo era ng'amayumba gano agamu gayina n'amabaati amakadde.

Abayizi b'essomero era ng'abayizi bano eno balaga nga balinga abali mu kudda ewaka nga emisomo giwedde egy'olunaku era nga bali mu kutambulira ku kikubo eky'ettaka ng'era omu ku bo omuwala ali mu kuwalula eggaali eya maanyigakifuba.

Sirikale era ng'abasirikale bano eno bayina emmotoka yaabwe era nga kuliko abaserikale abamu abatudde emabega ku bitebe byabwe kwe batera okutuula, nga kuliko n'ayimiridde okumpi n'emmotoka, nga kuliko n'omulala ayimiridde emabega waayo ng'akutte n'emmundu.

Ekizimbe era ng'ekizimbe kino eno kiyina amabaati amamyufu ng'era baakisiiga bulungi nnyo okuzaama nga kuliko n'amadaala ng'era amadaala gye gakoma waliwo oluggya olunyirira obulungi era nga lwayerebbwa bulungi.

Ensolo ey'enjawulo era ng'ensolo eno y'ekyasinze okuba enkambwe mu kibira, era ng'ensolo eno gye bayita empologoma, ng'eri mu kutambulira mu busubi obuli ku mabbali g'ekkubo era nga ekikubo kino kya ttaka, era nga wa waliwo n'emmotoka eringa eyingira sinakindi eyimiridde mu kkubo lino.

Ente ennyingi era ng'ente zino eno ziyina amayembe amawanvu ng'era nga ziri mu kutambulira wamu nga ziyina amaliba agayina langi eya kitaka nga kw'otadde n'ente ezimu eziyinamu amaliba agayina langi enjeru.